makiinay bulullanawu makiinaa ushshiyo haaattaa koshshees. ha keettaa matankka maata mala meray diyo dumma dumma mitatinne hara daro lo'iya irxxabati beetoosona.

Keehippe xoqqa ubba qassikka cora doozay de'iyo deriya sinttan heezzu issi mala keettay yafaran de'ees. Ha keetta gaden dumma dumma kattatti de'osonna.

Cora laaphphisiyaa issisan wottidoge de'ees. Ha laaphphisiyaa wottido sohoykka salo meray de'iyoba gididi beettees. Hagaa laaphphisiyaa hagadan shiishidi wottidoy aybise?

Shuchan giigida adussa kaamiya ogiya bollan inggilzzatttuwan qassi ga giyaagee xaafetti uttis. Hagee ogiya bollan xaafettiyo wode heeran asay hemettiyonne harabati de'iyo gishshaassa.

Cora qiiba naati issi timirtte keettan issisan shiiqidi pootuwaa denddidi deosona. Ha naatuppe guye baggaara qassi cora gastta attumanne macca asay de'ees.

Issi bulla meray de'iyoo doyettibeenna gordda de'iyaa maxaafay de'iyaagaa asa ubbay biidi nababidi eraa ekkana gin maxaafaa goday asaa diggiis!

Asaaa naati bantta ayfiyaa bolli wottidi alleeqana mala maaddiyaa manaatsiriyaa getettiyaagee oosettiyoo sohuwaa yaagiyaa erissuwaa xeelliyoo wode cora qommoti de'iyaageti beettoosona.

Baassi ba kushiyaan toora oyqqi uttidagee ba huuphphiyaankka calaa wottidagee beettees. qassi ikka wolaytta wogaa maayuwaa milatiyaaga maayi uttida na'aa sunttay diida geettees.

A bollan naa"u goomay de'esishin qassi i ba zokkuwaan daro kattaay sharaara de'iyaaga oyqqidi de'iyaagaa guye baggaara asay oyqqidi sugiyoogaa nuni be'ida.

Asa na'i issoy haraara haasayanawu gidin woykko tamaaranawu issi doonaa nabbabuwanne xuufiya erana koshshees. Hegaassi amaaratto doonaa asay tamaaranawu bessees.

Wolaytta dere asawu dumma dumma awu a wogaay de'ees. Ha dere asawu a wogaa giidi xeegiyogappe issoy wogaa qumaa qomota gidishin ha giigi uttida qumaa qommotti ta doonaara saassuwaa ehidi de'ees.

De'uwaa kaafanawu asay dumma dumma zal'iyaa zal'ees. Hagaappe issioy zo'o sharan usttawu haniya santtanne qawu'e barbare de'ees. Aayotine michchoti banttawu diccanawu ha oosuwaa oottoosona.

Keehippe dimmi gi uttida daraa matan wogga shaafa haattay xilluwa buljujidaage duge simmidi goggiiddi des. Ha haatta be'iyakko tana keehipe lo'es.

Laa issi issi diccida katamaa ogiya doonan de'iya poo'iya amppuuletinne qassi he kataman de'iya pooqeti malaalissoosona. Ubba he kataman de'a de'a giissoosona.

Amarida asati adil'e ciishsha meraara diya maayuwa maayidi yoo yoo gifaataa giyagaa tookkidi allaxxiiddi beettes. Ha asayikka ha eti bonchchiidi diyo balay awaagaakko banddiran qonccissanaagaa aggidosona.

Issi ayiya uttaasu, I matan issi bicca shuraabiya maayada macca na'iya de'awusu. Ha bagaara timaatimee beettees. Ha baggaara qassi issoy kattaa maayi uttiis.

Ha xeellin beettiya aradda shooqaa phalqqi yeggi goyyiya waatta booratu meray ay malee? Ha aaho shooqan beettiya asatu qooday aappunee?

Ha keehippe puulanne zamaana ambba gidon eqqidda issi issi doozay ambban aybba maadi? Qassikka ha doozay ambban waaniddi mokkanna danddayi?

Wolaytta soodo ambba qonccissiya dumma dumma suufa xuufettinne qassikka daro qommo misiletti merettiddi qonccsossonna. Ha xuufetti ambbay puula ambba gidiyooga yootes.

Issi salo meraan giggidaa asaa kushiya milaatiya misile aybba kiittaa asaa naatusi yootiydi de7i? Amaaratto doonan xafetidda xufe woygidi nabbaabeti?

Kuuku qan'e katta keettaa yaagiyaa xuufe de'iyosan motore karen de'ees. Ha keetta karen xaraphphezza bollan kushiya meecettiyo haattaay de'ees. Ha katta keettay awan de'i?

Dumma dumma mitta qommottuppe kushe hiillanchchay massiddinne qassikka molliddi giigissiddo uttiyo oydde coray maaran woykko yafaran de'ees. Oyddiya matan jabanay uttiis.

ha sohuwan aappun naati eqqi uttidonaa? qassi etappe guye bagaara eta matan ay mala meray diyo dumma dumma qommo bonccotinne hara dumma dumma irxxabati beetiyoonaa?

Wolaytta biittaassi hara dumma dumma biittatun diyaga mala eta kiitaa aatiyo ogee de"ees. Hegeetikka wolayttatto eraadoone xaabiyanne wolayttatto televizhiiniya giyogaa.

Konsso biittan eti layttan layttan bonchchiyoo baalay gakkiyoo wodiyan ogiyaa kumidi maccay attumay issippe qoomettidi guppiiddinne yexxiiddi kaa'iyoogee ayba lo'es giidetii

Daro allaxxanawu asayi go"ettiyoo sohoti ubbaape aadhdhidi lo'iyayi mereta heeraa. Hagaa mala sohuwaan carkkiyaa carkkoyikka keehippe lo'yiyoogaappe denddidaagan wozanan irxxi ges.

Asay ba kushiya biradhiyan wotiyo keehippe ali'onne aleeqo buquray woykko irzzo qottay de'iyo worqqay keehippe puula. Ha worqqa gateekka pala ali'o.

Keehi cora tukkiyaa zal'anchchati shamanaappe kasetidi qanccaara de'iyaagaa aybinkkonne caddidi haa kessidi loytti be'i simmidi shammiyoogee ubbato hegaadan oottiyoogee tana ayba iitii

Alamiyan qantta asan ubbappe qantta gidida ishaliira issi macca na'iyaa pootuwaa denddaydda deawusu Etappe guye baggaara qassi cora asay de'ees.

Tohossa umaa biittan diya asati hara heeran diya asaappe keehi dummatoosona. Issinniya keettaa pengen uttada ba qooriyan calliya wottati matan kallo eqqida bitane awa baanaani?

Heezzaa gidiyaa asati sintta baggaara uttidi bantta kaalettiidi de'iyoo asaasi issi misiliyaan bessiidi naqaashshaa asaakko gattiyaa eqotan uttidi hasayiidi de'iyaageti beettoosona.

Wolaytta kochchaa asaa layttaa laamiya baalaa gidida gifaatay wolaytta moottN dumma dumma allaanatun bonchchettees. Ha allaanati bantta abbiya keenaa dere asaara issippe bonchchoosona.

Maaraara eqqida qeeri naati maaraara eqqidaagetuppe ya baggaara diyaa shuchchappenne heregaappe keexettida zammaana keettayi ayiba lo'ii. Daanawukka keehi injjetiyaaba malates.

Alggaa gidin sanqqaa woyikko dumma dumma bilooniyan qashettida buqurata birshshanawu maaddiya birshshiyoogaa. Ha birshshiyoogee bayinnaakko asay bilooniyan qashettidabaa birshshanawu keehi metootes.

ha sohuwan xeelliyoode bootta mala meray de'iyo daro dumma dumma qommo qalametti beetoosona. qassi a matankka nati eqqidi issippe beetoosona.

Cora yelaga macca naati xoossaa keettan diriphphan eqqidi xoossawu haggaazzidi deosona. Eti haggaazzidi de'iyo keettaykka dumma lo'iya magalshuwaan kumidaga. Ha keettaay de'o qaala yaagiyaa sunttay de'iyo woosaa keettaa.

Toopphphiyaan qaalay de'o yaagiyo woosaa keettaa haggaazzanchcha misirachchuwaa yootiyaa mantta boota abiraminne cora asay de'ees. Ha asi xoossaa diriphphan eqqidi xoossaa qaalaa oddiyode keehin lo'ees.

Yelaga arttisttiya Malaakku Kismay Wolaytta wogaa maayuwaa gidida dungguzzaa maayidi baluquwaa bolli uttiis. Arttisttiya Malaakku Kismay tohuwan adussa zo'o caammaa wottiis.

Kaame hemettiyoo ogiyaa xaphon ya baggaara karettaaranne boottara walahan de'iyaa ogiyaan zooziyaan de'iyaa zanggee bettiyaaga be'ida asay he sohuwaa gakkidi eqqiiges.

Worqqaa bayzziyoo keettan dumma dumma hanotan merettida qooriyan aattiyoo worqqay de'iyaagee ayba lo'es giidetii? He worqqaa shammiyaakko tana keehippe lo'es.

Issi issi wode nu ubba heerankka issi bitaniyassi machchiya yelikko he bitanee ba laggeta denttidi anjjanawu bees. Ubba dorssa efidikka shukkiyode ufayssees gooppa.

Heezzu attuma asati maaraara eqqidaageetuppe issoy xaaciya gidishin naa'ati qassi issi mala shuraabiya mayyodaageeta. Etuppe guyye baggaarakka hara asati de'oosona.

Alaxxiyo ubba qassikka asay issoy issuwara shemppiyo lo'o puula keettan daro asatti issippe uttiddi shempposonna. Etti uttiddo oyddekka keehippe lo'iyaaga.

Keehippe kixxida haatta sinttan issi wolaytta haddiya maayidda yelagay guppido guppay tuma oonakka malaales. Ha yelagay guppido gupa asi guppiis gaanawu deexes.

issi sohuwan beetiya uppuuppay des. qassi a matankka maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona.

Maaraara tokettida biron dicciiddi diyaa puutiyaa haattaa ushshiyoogaadan dapurssiyaa oosoyi salo sa'a gupantton tawu diyaaba malatenna. kinchchuwankka kattidi kokkorssi agges.

Keehippe puulanne ubba qassikka daro qommo shuchcha keettati de'iyo ambban dumma dumma aaho ogee de'ees. Ha ambbaykka keehippe puulatiddi lo'ees.

Darotoo nu oyqqido silkkiyaan asaassi kiitaa aattanwu maaddiyaa zammaana wodee ehiido telegraamiyaa yagetettiyaa miishshay asaa wolqqaa meenan darobaa oottanawu maaddes!

keettay daro wode mitaa shiishshidi doorin keexettees. ha keetta matankka maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona.

maattaa yeessidi karen qachchido miizziya beetawusu. qassi i matan maata mala meray diyo dumma dumma mitatinne hara daro lo'iya irxxabati beetoosona.

Keehippe aakkida daro qommo mittaappenne maataappe merettida aaho meesho keettaa. Ha keettayi wogaa keetta gidiiddi zammaana hanotan keexettidi giigida keettaa.

Hagee darotoo xoossaa woossiyoonne goynniyoo keettaan asay yettaa yexxana mala qassi yeettaasi shongaa immidi loyttana mala geetettidi maaddiyaa yettaa miishsha.

Wolayttan gifaataa baalay bonchchettiyoo galassi heezzu macca naati issi mala maayuwaa maayidi pootuwaa denddidaageeti xeeliyoo wodiyan puulattidi ayba lo'oosona giidetii.

Ha"i wodiyan daro toophphiya biittaawati darko ataakiltteta go"ettiyo meeziya xoqqissiiddi de'oosona. Ha darkko ataakiltteti qassi darotoo wogga wogga suuqetun bayzettoosona.

Asay keehippe wottaa woxxi simmidi cawattiko woykko qitattidabaa quccanawu maaddiyaa meran bootta gidida sopttiyaa yaagetettiyaage xeelliyoo wode keehippe daro gididi beettees.

Ba yelettido layttaa bochchayda de'iyaa issi macca na'iyaa bootta qamisiyaa maayidaara baappe guye baggaara cora qommo upuupata punnada he sohuwaan bonchchawus!

asaa bullulissidi eppiya makkiinay beetees. qassi a matan beetiya maata mala meray diyo dumma dumma qommo dozzati qassikka hara dumma dumma irxxabati doosona.

Alamiyan dumma dumma matoyiyaa ushshati deosona. Hagee biiraa ushsha bawukka uyin mattoyiya ushsha qommo. Hagaa mala ushshaa uya erena gishshawu erikke.

Toophphiyan wotta anaciyan alamiya sinttan nu biittiyo xeegida wottanchcha baqala qaninisiwotta denban woxxidi de'ees. Toophphe daroto xeegettiyi kaasay wotta annacciya.

Issi modhdho booray maata giddon yaakko simmidi huuphiyan wodoroy qashetti eqqiis. Ha booraa shukki kattidi miyaakko ayba maldhdhaneeshsha kushiyaara ma ma gaana Des.

Issi yelaga macca geela'o na'iyaa ba huuphphiyaan karetta qophphiyaa wottada qassi ba qooriyaan dunguzaa xaaxidaara bootta shuraabiyaa maayada haa simma xeellawus.

maaduwa koyiya cora naati issippe eqidi haa simmidi xeeloosona. qassi eta matankka maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona.

Issi bootta qamisiyaa maayada ba issi kushiyaa kushiyaa xeeran de'iyaa qamisiyaa macaraa oyqqada bessiyaa macca na'iyaa xelliyoo wode keehippe lo"awus.

dumma dumma heerawu puulaa immiyaa mittati cippi giidaagetu giddom wogga zambbayi pude gakkanawu diccidaagee des. Ha sohan mangguwaa mittayikka des.

Asay wodiyan wodiyan yiya dumma dumma qommo caamma sshammanawu danddayees. He caammaykka qassi asawu daro go'aa immiyanne qassi wottin gediyankka lo'iya caamma giyogaa.

Hagiddon wolaytta sooddona giigettida tohuwaa kaassan keehi daro citatuura anaacettidi xoonida citati dumma dumma woytotanne qassikka naa'u xeetu sha'u birraa ekkidoogee eta ay keenaa ufaysiishsha?

Issi issi keettan yelaga naati huuphiya qanxxissiiddi eti waanana giidi qoppiyakkonne tawu aybakka gelenna. Haaha laa ubba tana tarkka malaalettinkka aguwa ixxiis.

Guutta macca naati daro wode na'atettaappe doommidi issizal"iya eranawu baaxetees. Leemisuwawu giyan uttidi tukkiya makki bayzziyogaa daro wode keehin dosoosona.

Tesila yaagiyaa paranjjatuwan xaafettida miishshay tokketidaga giddon dumma dumma meray de'iyo kaametti eqqidosona. Ha heeraykka keehin diccidanne aakkida sohuwaa milatees.

Nu biittee itoophphee kawo getettiyaa dottoriyaa ahimeda aabi azazuwaan oosettida ubba asay issippe he sohuwaa biidi zannaqanawu maaddiyaa heeraa getettiyaagee beettees.

Sa'aappe bolla baggay muleera heezzu xekka gidido keettay de'iyaagaa miyiyaan sintta baggay qorqqoro dirssan direttidaagee he keettawu gatiyaa xayssi wottiis!

Oyiddu miyyee mashiiniyan molettida shuchchaappe giigida zammaana ogiyaa doonan hare gaaree caanaara eqqis. Appe guyye baggaara cora asayi haasayiiddi eqqis.

Keehippe cora asay issippe shiiqiddi issi mitti baynna mela sohuwan dumma dumma mitta puutetta tokossonna. Ha asatti bookki bookkiddi tokkosonna.

Toophphiyaa luxettaa moconaa gidida bonchcho Piroofeeseriyaa Negga Biraanu tammanne naa'antta kifiliyaa paaciyaa ayfiyaa xeelliyaagan haasayiiddi de"oosona. Piroofeeseriyantti lo'iyaa maayuwaa maayi uttidosona.

Hagee bayzziyoonne shammiyoo keettaa giddon dumma dumma buqurati issoy issuwaa bolli asay shammana mala geetettidi de'iyaageta xeelliyo wode he sohoy xuntta.

Banggaappe giigiyaa biiraa gidiiddi ayiba haraqeenne giddon bayinna ayinne sakkarissenna ushshaa. Ha ushshayi keehippe uyiyoo wode payyatettaa ayinne qohena danddayenna.

qumaa miyo keettaa giddon beetiya cora oydiyan uttida naati beetoosona. qassi eta matankka maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona.

Wolaytta moottaa payyatettaa eqotay dere asaassi haggaazaa immiiddi de'iya eqotatuppe issuwa. Ha payyatettaa eqotay dere asaappe shiishshido miishshan shammido xalee baawa geetettiyogee yiilloyiyaba.

Hagee so giddon asay tukkiyaa essidi uyiyoo jabanaa wottanawu maaddiyaa arachchaataa xaaxidoogee giyaan asay yiidi shammana mala giidi wottidogaa asay shamanawu gatiyaa oychchees!

Biron oosettiidi de'iyaa a bollan qassi qalamee tiyettibena eqo saaxiniyaa ubbaa penggiyaakka dooyi wottidogee de'iyaagee daro buqurata ba giddon oyqqees!

Kaamiyaa gorddiyoonne dooyiyoo qulppiyaa yaagiyoogee ha sohuwaan beettiyaagee qoodan heezza gididi ubbayikka qassi issi malatiyoo gishshawu eta gatee woyssa gidana danddayii?

kuttuwa ashuwaa miyoode tana keehi daruwa ufaytta ufaytta ges. ha kuttee matankka maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona.

Issi wolaytta kawo oosanchchiya ba menttershshan zo'o qalamiya tiyadda biiriya ba kushiyan oyqqadda uttaassu. Ha macara bootta puula maaya uttaasu.

Issi yelaga na'iyaa azinaa gelanaw giigettidaaro oyddu macca naati dooddidi he na'eera pootuwaa denddoosona shin he na'iyaa awde bullashettanaw de'ay?

Harggida hariya caddiya naa'u asatuppe guye bagaara qassi eta matan beetiya maata mala meray diyo dumma dumma qommo dozzati qassikka hara dumma dumma irxxabati doosona.

Ha keettay katta keettay gidiyoogaa erissiyabati de'oosona hegeetikka Karen uttida kushiya meecettiyo miishshayinne qassi misiliya bollan dumma dumma kattaa qommoti de'oosona. Ha keettayikka asi bason kattaa kattibeennaba gidikko miishshaa qanxxidi biidi maanawu maaddes.

Issi issi biittan keehi aaho asi woykko keetti baynna heeray de'ees. Hegaa mala heeray daro wode dumma dumma mittati tokettikko iita lo'ees.

keehi lo'iya keettay diyaagee beetees. qassi eta matan maata mala meray diyo dumma dumma mitatinne hara daro lo'iya irxxabati beetoosona.

Garssa baggay issi mala gidido caammaa darotoo macca naati wottiyoo giishshawu lo"esi shin qassi a galbbay ayba meran oosettidakonne nusi erettena.

ha sohuwan xeelliyoode issi bulla mala meray de'iyo daro dumma dumma qommo hawulaashshoti beetoosona. qassi eta sinttankka haattaykka haahuwan beetees.

Giyaa biyoo ogiyaa doonan baanaa bollan oonakko sharaa hiixxidi tambbuwaa miccidi bayzziiddi des. Ha I bayizziyoo tambbuwaa ooninne sahmmiiddi deenna.

Sisporttiya oottiya maccanne attuma asay wottiyo bootta caammaa. Ha boottanne puulattida caammaa marccoyikka keehi irkkaasha gidiyo gishshawu asay a koyyes.

Hagee issi pooshshetida woraqataa woykko biraa issippe gattidi oyttanawu maaddiyaa a sunttaykka masttiisihiyaa getetti xeegettiyaagee adil'e ciishsha meraninne bootta meraara de'ees!

Miyo mitta ayfetu qomottuppe issuwa gididda burttukaane miyoode keehippe caaliya qassikka payatetta keehippe naagiyo mali'o mitta ayfe. Ha mitta ayfe mali'onne ali'o.

Issi yelaga macara keehippe cora zamaana buqura sinttan eqqadda ba kushiyan zamana buqura oyqqadda yootawussu, ha oyqqiddo buquray aybe? Qassikka maaddoykka aybe?

Katama ubbaykka lo'ees shin ubba aaddisaaba katamay ay katamaappekka aadhdhidi daruwa ho'iya katama. Ubba tana aaddissaaban qumaa meennakkonne de'a de'a gees.

Wolaytta asayi ubbato maaraata miyo masuwaa qumatu giddon qoodettiyaa dumma dumma qumatu peenoyi tana keehippe lo"es. Xewlliyoo wode ekka ekka gea.

Dumma dumma asaa gaden mokiya miyo mitta ayfe qommotti ubbay issippe shiiqqiddi bayzzetossona. Ha sohuwan keehippe cora mitta ayfe qommoy de'ees.

Naa'u galbbappe merettiya karetta caamay issi sintta xeellin issoy guye xeellin boota meray de'iyo sohuwan uttidosonna. Ha caamay maca asaa caama.

Kase Toophphiyaa federaalenne dimokiraase iripaabilike kiike moconaa bonchchettida mantta Zeenawa Malassi zoreta keettan haasayiiddi de"oosona. Mantta Zeenawa Malassi sihisso maayuwaa maayidosona.

daro maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona. heezzu asatikka asaa qumaa oychchiidi beetoosona.

Nuuni nu luxettaa wurssidi nu kifiliyaa naatuura ubbay issippe allaxxanaw daamoota deriyaa biidosan issi issi macca naati wolaytta banddiraa oyqqidi pootuwaa denddiyoogee keehi lo'es.

Ushsha keettan daro qommo ushshay asaa mattoyiyaageenne mattoyennagee de'ees leemisuwaassi asaa mattoyiyaageenne lasilaassa qommota. Ushsha keettan ushshay irxxenna mala wottiyo miishshay de'ees.

Issi pala sawiyaa shittoy nu heeran de'iyaa suyqqiyaappe ta michchiyaa shamma ehiidoogaa tiyetta ekkada kiyoode he shittoy ayba sawes giidetii

Injeerara miyoo usttatan maaddiyaa woxiyaa kaatti simmidi tigiyoo buquray bayzziyoo keettan issoy issuwaa bolli dooretti uttidagee shammiyoo wode woysu biraa ekkii?

Keehippe cora wolaytta yelagatti wolaytta laytta laamiya gifata baallan issoy issuwara qoomettiddi kaa'osonna. Ha asatti wolaytta leekiya kaassa kaa'iddi yexxosonna.

Dumma dumma cora miyo mitta ayfeti issi bolla geeyidinne lo'idi bantta buquran giigidosona. Ha mitta ayfeti keehippe irxxanne bolla maadiyageeta.

Ha"i wodiyan heeran heeran dooyettiya tukke keettatun dumma dumma qumati ka'oosona. Ha mal"iya qumatuppe dariyageeti heeraa asay kase meezetibeennaageetanne daro biraa ekkiyageeta.

Issi kaame zammaana ogiyaara ha simmidi yiidi de'ees. Hega xalala gidenan qassi issi naa'u tohuwan bululiyaa motorekka ha simmidi yiidi de'ees.

cora asay ogiya kiyyidi eqqidaageeti beetoosona. qassi eta matan beetiya maata mala meray diyo dumma dumma qommo dozzati qassikka hara dumma dumma irxxabati doosona.

Aaho dembbaa giddon maata mala meray diyo dumma dumma mitatinne hara daro lo'iya irxxabati beetoosona. sa"aykka keehi bulatti utaagee beetees.

Keehippe aradda biittan asaa naati maanawu go'ettiyo darkko miyo kattay maata meraa maayiddi mokkees. Ha kattakka asay maanawu ubbakka harabawukka go'ettes.

Issi aayiyaa ba naatura eqqada pootuwaa denddasu. Etappekka guye baggaara urqqappe tiyettida goodaykka de'ees. Miyiyankka qassi biitta shiishoge de'ees. Hagee sohoy gaxareye?

Xaafanawu maaddiyaa biiree irssaasee qassi hara hara buqurati issi qarcciitaa giddon de'iyaageti nuuni xeelliyoo wode dumma dumma meraara de'iyoo gishshawu lo"oosona.

Heezzu goomani hemettiya woykko heezzu tohuwan hemettiya kaamiya bolla de'iya toho kuwasiya kaassanchchatti keehippe minonne salo gufantton erettiyagetta. Ha kaasanchchatti daro asay kaalliyoogetta.

Issi shuchchappe pooxidi giigisido paraanne paraa bollan uttida bitane deiyo qassi a tookida shuchchappe oosettida tuussaykka de'ees. Ha malataay de'iyo katamay awane?

Qoodan heezzaa gididi de'iyaa maata mera kawo keettaa seeraa nagissiyaa xaacetti ogiyaa doonan eqqidi biittaa bookkyaanne qassi keettaa kollidi issi sohuwaa zaariyaa kaamiyaa xeelloosona.

Wolaytta moottaa giddon bolooso sore ambbaa giddon de'iyaa zanaqqiyoo soho getettiyaa ajjoora soossuwaa miyiyan ha baggaara eqqida na'iyaa meran daama!

Nu biittan macca naatu maayuwaa bayzziyoo keettay de'iyaagan bayzettiyaa maayoy keehippe lo'es. He maayo keettaappe ta michcheessi shamada ehiyaakko tana keehippe lo'es.

Ortodookise ammano keetay mata wode keexettidaagee keehi xoqqatetaaranne qassi keehippe aaho hanotan keexettidaagaa be'iyoo wode he keetay keehippe malaales .

Tohuwaa kammiya caammaa dooya caammaappe aaruwaa daro asay awakko kiyiiddi wottees. Galbbaappe oosettida caammatu puulaanne payyatettaa naaganawu qalamiyaa tiyanawu koshshees.

Nu heeran issi arseemaa giyoo quma keettay de'iyaagan kase kase keehi cora asay he keettaan go'ettes shi ha'i ha'i he keettaa qumay maanawkka iites.

Keehippe xoqqanne puula ambba erissuwa xaafiyo woraqqatan 2015 m.l laytta wolaytta laytta laamiya yootiya xuufe xaafetiis. Ha ambban keehippe xoqqa shuchcha keettay de'ees.

ha sohuwan xeelliyoode issi bulla mala meray de'iyo daro dumma dumma qommo qalametti diyo shuraabiya maayida naati issippe eqqi uttidosona. etikka keehi lo'oosona.

Hanna kaamiyaa bootta shin qassi i bollan adussa ciishshaa wottidoogee issi baggaara lo"iyaaba milates qassi issi baggaara ciishshay daro giishshawu yashshees.

Issi oydiyaa bolli uttidi bululanawu maaddiyaa buquraa xeelliyoo wode ya baggaara wode ehiido zammana komppiteree de'iyaagee heeraa loytti wottiis xeelliyode.

Heezzu issi mala macca naati issoyi issuwa keesiyaa oyikkidi maaraara eqqidosona. Ha heezzayikka ta xeelliyoo wode issi aayeeppe yelettida michchontta.

Issi biskiliitiyaa bayzziyoo keettay de'iyaagaa kare issi biskiliitee bayzettiyaagee eqqis. Hegaa shammada laaganaagee tana keehippe lo'iyoo gishshaw shamanaw keehippe amottas.

hagan puulanne maata mala meray diyo dumma dumma mitatinne hara daro lo'iya irxxabati beetoosona. wolaytta keettaa keexxeedi diya cora asati beetoosona.

Deriya boli maata mala meray diyo dumma dumma mitatinne hara daro lo'iya irxxabati beetoosona. ha deriyankka karetta kanay eqqi uttiis.

Macca naati bantta bollaa lo'onne puulan naaganawu maaddiya sawiya tiyettiyo miishshay beettes. Ha tiyettiyo miishshay suuqiyan de'iyaagaa gidishin asay appe shammidi ba puulaa tiyettidi naages.

Qoodan naa"u paraa bolli uttida naa"u asati banttassi bolla baggaara bootta kutaa maayidaageti awa hordopiidi biyaakonne hemetaa sinttawu simmidi shokkoosona!

Yelaga macca naati biittaa bollan asawu daro maadiyabanne qassikka xeellanawu pokkiyabaakka hanoosona. Leemisuwawu ba tira kallo wottada oge kiya na'iyo be'anaappe gays.

Issi sintta baggayinne garssa baggayi bootta gidin guyye bolla baggayi qa zo''o gidido kaamiyaa harareppe hararessi yaagiyaa xuupiya xaapettada eqqaasu.

Naa'u giddo geliddi be'iddinne xeelliddi de'iyo keehippe puula maata meray de'iyo doozay aybba geetetti? Ha doozay qassi ay mala sohuwan mokkiyage?

Ha"i wodiyan darotoo jabanaa tukkee oge doonan bayzettiyogaa dere asay meezetidi ekkiis. Ha jabanaa tukkiya zal"iyageetuppe dariyageeti ogiyassi gomppan oydiya wottidi bayzzoosona.

Buqurata bayzziyoonne shammiyoo keettaa giddon goozettidi pabirkkan gelidi yiyaa guutta naata gidin qassi gastta asay maanawu danddayiyoo qumaa qomotti de'iyaageta be'oos.

Keehippe lo'iyaa kawuwaa keetta malatiyaa zammaana shuchcha keettaa. Hagaa mala malaaliyaa keettaa keexxiyaa asayi keehippe deretidanne daro miishshayi kushiyan diyoo asaa.

immigireeshenninna yezeeginnet aggelgilooti yaagiya xifatee amaarattuwan xaafettidi diyaagee aybaa qonccissii? qassi ha xifatee xeeliyoode ba'anawu kaqetti utti diyo heeray awee?

Issi cima bitanee luxetta keettaan de'iyaa saleeda yaagiyoo karetta xaafanawu maaddiyaa buquraa bolli eqqidi xaafiidi de'iyaagee beettees. qassi ikka boottaban xaafiidi de'ees.

Toophphiyaanne isiraela biitta banddiraa saluwaa pude kaqqoge de'ees. Naa'u biittay issoy issuwaara de'iyaa dabbota minttanawu issoy issuwaara gayttoosona. Qassi siiqettoosona.

Issi keehi duretida asi barkka woykko ba asa xalaalaara toggiyo qeeri kaamiya shammidi laaggees. Taanikka xoossi giikko timirttiya wurssa simmada he kaamiya mala shammana.

Qeeri tal"iyaappe biidi wogga tal"iyaa gakkanawu koyikko nuukko haayite yaagiyaa erissuwaa oyqqida xifatee amaaratto doonan xaafettido giishshawu daro asay hagaa erenna.

Keehippe beni wodeppe doomadda toophiya biittiay goettiyo banddiray marara yafaran de'ees. Ha ubba banddirawukka heezzu dumma dumma meray yafarn de'eea.

Issi aaho buqurata bayzziyoonne qassi shammiyoo giyaa milatiyaa keettaa giddon dumma dumma qumaa kattanawu maaddiyaa buqurati beettiyaaget aynekka wayettenan issi sohuwaappe ekkanawu danddayettees!

Kare biittaa oonatettay de'iyoonne qassi nu biittaa itoophphiyaa kawo getetti erettiyaa dottoriyaa ahimeda aabira eqqida bitanee a meray bootta gididoogee de'ees.

Santtay keehippe irxxa ubba qassikka aradda biittan mokkiya asaa naati kattiddi maanawu keehippe daro mali'iyanne daro harggiya xalliya darkko katta. Ha kattay darobara ka'ees.

Giyan asay bayzziiddi de'iyo qiiba dorssaara ubbay ekkiyo biray hagaa keena gaanawu daro yashshees. Taani beni macca dorssaa heemmiyogaa iita dosays.

asay shemppanaassi hagan giigi uttida keettaa karen daro asay diyaagee beetees. qassi a matankka maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona.

Issi issi asay bawu injjetidaba aybakka biray diikko coo zal"ana koshshees. Ubba nu biittan gidikko mooyaaleppe caammaa ehidi zal"iyoge daruwa wodhdhees.

ha erettida miizzaa heemiya asatu keettay awan de'ii? qassi hegankka aappun maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'iyoonaa?

Asay ba keettay hara asaa keettaappe aadhdhidi lo'ana mala ay ay ba keettan wottii? Qassi wogga ooratta carqqiya aybissi kaqqii?

Ambban de'iya asati banttassi koshshiya haattaa aybin aybin oyqqana danddayiyoonaa? Ha haattaa oyqqiyo miishshata awappe awappe shammidi bantta soo efana danddayiyoonaa?

Na'awu neeni ini galla nu lagge Banggalloy wottido caammaa ne be'idaakko ta erikke. Na'awu awu he caammaa kare biittan diya bayra ishay yeddiis goosona.

Dumma dumma naaqasha xuufiyan aattiyo aattiyo gaazzexxa bolla dumma dumma xuufetinne qassikka issi bitaniya misile de'ees. Ha gaazzetta xuufetti suufa.

Keehippe cora asay shiiqiddo sohuwan wolaytta wogan mitta shiishshiddi xuugiyo wogay aybba geetetti? Ha wogay wolayttan awudde awudde poletti ?

Issi maccaasiya giyan uttada dumma dumma bawu zal"iini wodhdhiyaabaa aybakka zal"awusu giyogaa. Qassi asa ubbay a bayzzaydda diyoba dooddi oyqqi shammiiddi dees.

issi sohuwan asay uttidi banttaa amaaliya gishshawu go7etiyogee aybee? issi bitaaniyppe sintta baggara uttidaa goosiyaa huphiyan de7iyaagee a bollan tammaa wotiyogaa sunttay onee?

Issi keettay keexettiiddi ogiyan eqqidaagaw godaykka mooretti uttidaagee xeelliyoo wode he keettay keehippe iites shin he keettaa bitanee ayssi puulayi keexxenee

baddalay melii mellidi diyaagaa matan issi bitanee hemettees. qassi a matan beetiya maata mala meray diyo dumma dumma qommo dozzati qassikka hara dumma dumma irxxabati doosona.

Zananayi keehippe aduqqido goshshan zerettida lokkomaa ayipee gakkidaagaa oyiddu asati maxi maxi banttawu shiishshiiddi doosona. Eti ubbayikka dumma dumma shiishshoosona.

Issi shuchchappe keexxidi de'iyosan pude biratta gelissidi keexxidi de'iyo tuussay de'ees. Ha keettay keexettiyo sohuwan keexxidi de'iya asaykka sohuwan de'ees.

Issi issi asay daro layttaa ootti biraa demmi dureti simmidi inne A so asay toggiyo qeeri makiiniyo shammees. He makiinenkka uttidi issi sohuwa manddarees.

Daro qommo doozayinne ubba qassikka keehippe cora shuchcha keettay de'iyo puulla ambbappe puden de'iya boottay aybbe? Ha ambban de'iya dooza maadoy aybbe?

Asay ba namisawu miyo shukare issi bolla ba sohuwa sohuwa oyqqiddi giiggissoosona. Ha qummay wolayttan asaa keehippe maadiya miyo katta.

Amaaratto doona luxiyo maxafa gaxa sinttan he maxafa hanota yootiya keehippe daro amaara doonan xaafetidda xuufetti de'osonna. Ha xuufe maxafaa yootes.

Dirssa giddoora yaa zaari xeelliyoo wode kare baggay qorqqoruwaan direttidi geliyoo penggee dooya de'iyoo keettaa maliyoo wode he soni kattay de'ennan agenna!

Ha lo'iyaa huuphiyaara hoshkkaara wolayitta naati etinne lo''oosona eta sinttan diyaa dumma dumma qommo kattayi giigidaageenne pala lo'es. Etappe oona ekkanee.

Issi zal'anchchay cora shonkooruwaa caanissi ehi wottidi baw aggidi harasaa bi utti shin he bitanee ba biidosaappe awde simmanaw de'iyaakke ereetii

Maarara uttida wolaytta wogaa maayuwaa woykko qamisiyaa maayida macca asati uttidaageti aybaa yohuwaa gaasuwaan shiiqidakonne oninne eriyaa asi nu giddon baawa!

Issi zin"iyoo wode keehippe shuggiyaa isponjjee de'iyoo piraashshiyaa giyan asay yiidi shammana mala giidi wottidoogee xeelliyoo wode issi mitta malan guupeti uttiis.

Issi maxaafa de'iyaagee siiqo maxaafaa giyaa huuphe yohuwan xaafetti uttidaagaa ubba asaykka he maxaafaa nabbabanaw giidi shammi shammi wottis .

Magani ashshuwaawu! hagee biron modhdhiidi modhdhida booraa shukkidoogee ho"iidi de'iyaagaa issi baggay modhdhuwaa xeelliyoo wode biro meennan diishin teqqi agges!

Woppa nne irxxa carkkuwa immiya sheeshshay kare biittaappe gidido xiidda mala mittay beettes. Ha mittay carkkuwappe aadhdhidaagan heerawu puulaa immiyoogan erettiis.

Naa'u haattaa ogee beetiyaagaa matan beetiya maata mala meray diyo dumma dumma qommo dozzati qassikka hara dumma dumma irxxabati doosona.

Keetta keexxiyaa anaaxeti kase eti go'ettiyoo magaazee moorettikko ooratta magaaziyaa shammiyoo keetaappe shamoosonan. Gido shin he keettan magaaziyaa gatee keehi al'o gedidaagan shammanawkka iites.

Keehippe aakkida dembban yaara haara deree dooddin gidduwan diyaaa yelaga naati ayi kaassaa kaa'iiddi diyoonaa? Giddon kaa'iyaa naatu qoodayi woyisee?

Hagee darotoo wodee ehiido gumbbo santtaa gooshshaa zammaana gooshshaa hiillaa go"ettidi tokkido giishshawu hara santtaa immiyoo murutaappe daruwaa immiyoogee malaales!

Qeeri so giddo buqurati issi keettaa giddon dumma dumma meraara de'iyaageta nuuni be'idi eta shammawu koyiyaa asaa etakko ehiido gishshawu bayzziyaa bitanee anjjiis!

Oyddu asati teera lul'o tukkee micettidaagaa bollappe dumma dumma maaddenna miiriqa malabaa qoriiddi de"oosona. Tukkiyaa matan de'iyaa asatuppe issuwawu huuphee bo'a.

Naa'u yelaga kallo diyaaattuma naati ajjoora soossuwaa giddon eqqidi pude xeelloosona. Ha naa'aappe issoyi wogga maayyuwaa yeggiyoo borssaa ba'i uttis.

Issi asay gelanawu dooya gidi uttida zo'o mera milatiyaa godaara de'iyaagappe ha baggaaraa hayttay beettiyoo maataa woykko mittaa qommuwaa ayba giidi xeegiyoo?

Issi maataappe keexettida keettay wolaytta wogaan giigiyaa keettawu baqqi ekkees. Ha keettay maataappe giigidaga gidishin ha keettaappe guye baggaara dozay de'ees.

Daro wode kiike moconan oottiya kawo geetetriya dottore Ahimeda Aabi kare biittaa asata ba ooso keettaa shoobbees. Parnjjaarakka issiba issiba zorettees.

Hagan maata mala meray diyo dumma dumma mitatinne hara daro lo'iya irxxabati beetoosona. issi na"aykka bolawu guppidi ba kushiyan banddiraa oyqqi uttiis.

Ba ayfiyaan manaatsiriyaa wottidi ba sinttan de'iyaa cora pomppatun bana siyiyaa asaassi kiittaa aattiidi de'iyaa moottaa ayssiyaa mantta poola saamueeli beettees.

Heezzu geesaara woggaa gidida kaamee issoy issuwaa miyiyaan eqqidaagan asay ubbay gelana giidi un"uwaarakka sugettidi biyoode kaamee eqqosaappe qaxxiyoorin asay simmi aggis!

Asay ahankkatidi miyoo wodekka mal"iyaa woraa giddon maataa maada diyaa wora meedoosiyoo. I sunttaa ta loyitta erana xayikkonne tana lo"awuusu.

Toho kuwasiyan daaga ekkidda issi yelagay ba ekiiddo daaga hara daro asay tookin bessidinne ufayttiddi de'ees. Hara naatikka issippe ufayttosonna.

Issi yelettoosappe naa"u laytta kumibenna issi macca na'iyaa yiira gididaara ba kushiyaan huuphphiyaa tiyettiyoo qibaatiyaa oyqqidaara ha baggi simmada micciyoo gishshawu lo"awus!

Ta wolaytta dosays giya xifattiya matan aappun asati de'iyoonaa? qassi eta matankka aappun maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'iyoonaa?

Xoosso woni tawukka hagaa mala sohuwan zal"iyooge haniyaaba gidin tankka zal"iyaakko taani i tuma waananeeshsha. Xoosso hagee pooqe taagaa gidiyaakko woni aybe.

Hageeta ta sinnttappe xoossaykka coo digo inttekka hageeta ta sinttappe diggite. Hagaa cora asaa be'in taassi dagamay awuppe yiidaakkonne erettenna xeessaa naa'awu shaakkidi bi aggiis.

Dirssay asay kayssoy woykko dumma dumma mehetti gelenaddan giidi diriyo zawaa. Qorqqoroy qassi keetta keexanawunne ubba qassikka dirssa diranawu maadiyo birata.

Bazzottiidi diyaa boddila sohan cora yelaga naati shiiqidi mittaa puutiyaatokkiiddi doosona. Ha eti tokkiiddi diyoo mitaa puutee carkkuwaa laamiyaassikka maaddes.

Issi pooqiyaa getettiyaagee shuchchaappe ossettiyaa daro xekkaara de'iyaa keettaa xeelliyoo wode a keexxiidi de'iyaa cora asati a bollan de'iyaageti beettoosona.

Uttiyoo oydetanne qassi eqo saaxiniyaa oottiyoo keettaa giddon keehippe zo'o meran puulayi wottido saaxinee cora kifileti a giddon de'iyoo gishshawu mishshay daro!

Issi herega milatiyabay sa'an hiixettido sohuwan boottay qassi heezzu daashshay a bollan de'iyoge beettees. Appe ha baggaara qassi boottay tokkettidage aybe?

Mittaa ayfeta zeridi tokkanawu dichchiyoo sohuwaan maarara issi diran uttida maccanne attuma asati aybaa oottiidi de'iyaaba milatiyoonaa intte erikko odite?

Alggay mittappe qassikka issitto issitto biratappe merettiya asay zin'annawunne shemppannawu maadiya so gido buqura. Ha buquray huuphesara xoqqu giidi tohosara ziqqi geesi

Asay nu heeran ha biidi ushshaa uyi simmidi keehippe mattottiidi yiyoo keettaa giddon birilliyaa bolli tigetti uttida meraara adil'e ciishsha merara de'iyaa ushshay beettes.

Maccasiyaa guye baggaara eqqin qassi i naatinne i keettaway sintta baggaara uttido sohuwaape ya baggaara daro mittay tokettidiagee heeraa keehippe loyttiis.

Arbbaamincceppe caanettidi Toophphiya gaxaa gakkiyaa maanawu keehippe mal''iyaa muuzzee maaraara mittaa bolla kaqetti uttaagaa. Ha muuzzee hara muuzzetuppe keehi dummates.

Issi issi ataakiltteta bayzziyaa asati bantta zal'iyaa keehi geeshsha hanotan moorennan bayzziyoogaa be'iyoo wodiyan eta zal'ee hara asaakka keehi lo'es.

Ha"i wode yelaga attuma naatussi paashiinee ehido suree kataman issi issi suuqiya bayzettees. Qassi naati a be'idi dosiigana mala asa milatiyagaa bantta suuqiya penggen gixissi wottoosona.

Ambba giddon daro sohuwan tuuttaa maayidi bottiya wottidi hemettiya asati de'oosona. Ha asati ambbaa giddon moorettidabay woykko miiriqay de'ikko pittidinne denttidi ambbaa loyittoosona.

Usuppuntta kifiliya luxissanawu giigida maxaafaassi bolla baggaara Toophphiyaa nne beni Tohossa Toophphiyaa dalgga manttiya banddiray de"es. Ha maxaafaa sunttay hisaabiya

So baggaara dirssaappe giddoora beettiyaa issi geessara xoqqa gidida keettaappe ha baggaar de'iyaa birata penggiyaa meray cora qalametun tiyetti uttidagee bettees.

Ba keettaa ayissanawu minnada oottiyaa baltteetiyaa tana ayiba michchiyaakko intte erekketa. Daro daapuraayi diishshin danddayada ottiyaa baltteetiyaa ayibippekka keehi mino.

Ha caammaa geessay keehippe daro botte keessa gididi karetta qassi a sooleekka bulla gidiyoo gishshawu darotoo attuma naati wottanaw keehippe upayttoosona.

Ha'i wodee ehiido zammaana issi sohuwaan de'iyaa asay hara sohuwaan de'iyaa asaara aynne dumma miishsha keessenan ba soni uttidi gayttanawu danddayiyoogee faasibuukiyaa getettees!

Hagee lokkomaappe bilanddettidi oosettiyaa mulera zo'o meraara de'iyaa kattay issi buquraa bolli ka'i giigi uttidaagee beettees. qassi ikka miyoode ayba mal"ees gidetii!

Mitta ayfe gidida paappayaa xeelliyoo wode a meray maata mera gidaagaa bollan qassi garssa baggaara issi paappayiyaa ka'idaara adil'e ciishsha meraa maaya uttaasu.

Ubbaykka bootta baalaa wode maayiyoo maayuwaamaayida asati qoodan muleera hosppunaa gakkiyaageti iss aawayinne aayiyaa dawusuppe attin hankkoti ubbayikka eta naata!

Hagee mishiriya baagaa kushiya pude xoqqu oottaada oyqqido wodoro malatiya boottay ayba geetetti?. Hagee qassi kushiyan oyqqido qeeri biratay ayba geetetti?.

Coraa tamaareti issi kipiliyan paaciyaa ekkana haniya asadan xombban xombban qorjju giidi uttidosona. Eta sinttan ayi asttamaarekka eqqidabi diyaaba malatenna.

Cora asati misiliyaa bolli beettiyoo sohuwaan qassi miyiyaara hara daro xifatetti de'iyaageta xeelliyoo wode "Ooratta wodiyaa" yaagiyaa xifatee aybaa qonccisana koyidee?

Isipalttiyan woyikko kaamiya ogiyan ziiriyaara eqqida kaa miyaappe sintta baggaagan canetti uttidaagaa sunttay ayibee? Ha ogiyaappe gaxa baggaara diyaabay ayibee?

Haattaa so giddon qumaa miidi uyana giishshawu giidi duuqiyoo haattaa buquraa xeelliyoo wode meray bulla gidido gishshawu a garssan haatti de'iyobanne malatenna!

Dumma dumma toho kuwasiya kaa'annawu maadiya meraa karetta caamay shanxxan sa'aa bolla hiixxettis. Qassikka cimma asay wottiyo caammay karetta caama matan de'ees.

Issi cima aayo de'iyaara ba na'aa idimmada oge doonan uttada qeeri qeeribaa bayzziyaara miyoobaa demma aqanaw warettiyaara ayba qarettay m

Issi issi ayi woosa keettanikka issi asay woosa keettaa ayssiya asa gidikko asay daruwa bonchchees. Taanikka hegaa mala asa gidanawu suure amottays.

dibbati ekkiya heerappe hini baggaara salo malatiya sohoy beettes woykko ha sohuwappe garssa baggaara duma dumma mereta imotatti de'iyaageeti be'anaw lo''iyoona?

Garssa baggaara muleera bootta gidida qamisiyaa maayidi bolla baggaara qassi maata mera shuraabiyaa mayida cora yelaga naati coguwaa milatiyaaga oyqqidi duriidi de'oosona.

Bootta meraara de'iyaa darotoo nu itoophphiyaa kawotettaa giddon amaaraa dalgga manttiya asati bantta tohuwaan wottiyoo caammay ha sohuwaan de'iyaagee tana ayba iites gidetii!

Nu wolaytta biittaan diya daro lo'iyanne otorssiya wogay diyogaappe denddidaagan taani wolaytta asaa daroppe siiqays. Ubba etaba awankka asay iitaba haasayin siyennaage ufayssiyaba.

Wolaytta dungguza milatiddi ubba qassikka wolaytta dungguzappe dumma meray de'iyo hara shooro biitta wogaa maayoy dungguzadan keehippe lo'ees. Ha maayoykka wogaa yootes.

Issi goshshanchcha bitanee de'iyaagee ba goshshaa goyyi simmidi ba goyyido miishshaa tookki ekkidi bes. Hegeekka kaduwaanne qambbaraa ba hashiyan tookkis.

Haatta milatiyaagee pude simmidi pociyaagaa miyiyaan maccanne attuma nati a miyiyaan eqqdi ka'iyaageta be'iyoo wode tanakka he sohuwaa baada kaa"a kaa"a giissees!

Coca colaa yaagiyo ushshay hayilanddiyaara ziiriyan dooretti uttiidaagee beettes. Ha ushshayikka qassi asaa naati uyin daronne keehi malaaliya go'aa immees.

issi na'iyo qoommi uttida na"ay beetees. qassi eta matan maata mala meray diyo dumma dumma mitatinne hara daro lo'iya irxxabati beetoosona.

keehipee daro asay issi dembba sohuwaraa gedeekko simmidi awa biyddi de7iyonaa? cora asay biyagaa giddon appun macaanne attumma asati de7iyonaa?

Issi arssa na'iyaa ba qooriyan allequwaa miishshaa wottidogaara ayba puulattidabe. I qooriyankka worqqa alleeqoy de'ees. Issi alleeqoy bolla baggaara issi alleeqoy qassi duge baggaara de'ees.

Nu biittee tiiphpheeppe daro asay aggidi harasaa baqataa biyoo wode eta ogiyan daro namisaynne danoy gakkiyoogaa be'iyoo wode ayba azzanttiyoonaa?

Issi gelao na'iyaa adil'e ciishshaa meray deiyo maayuwaa maayda kushiya miccada carkkuwaa woykko ba kahaa pashki oottaydanne zannaqaydda deawusu. Hagaamala sohoy keehin shemppi ekkanawu injjetees.

ha sohuwan xeelliyoode issi dangguza mala meray de'iyo daro dumma dumma qommo qalametti beetoosona. a sinttankka issi bitanee eqqi uttiis.

Issi macca na'iyaa away kiyi keehippe xuugiyaara ba zokkuwaan issi gutta yiira na'aa ba'idaara ya baggi simmada baydda deiyaara nuusi beettawus.

Be'imminet zal'iya keettaa yaagiya xifatee xeeliyoode bulla. qassi a matan beetiya maata mala meray diyo dumma dumma qommo dozzati qassikka hara dumma dumma irxxabati doosona.

Naa"u layttan guutta gidida naati issioy issuwaara qoomettidi eqqidaageta xeelliyoo wode gayttenan daro gam"idaba milatoosona shin eta sunttay oonee oonee?

Daro naati timirttiya tamaariiddi ubba tammanne naa'antta kifiliyakko gakkiiddi ba laggetuura haniyobay corabay dees. Tana ubba ta laggetuura aatto wode ayba lo'ii?

Toophphiya biitta waana kiikke mocona Ahmeda Abiy cenggurssa xoqqu oottiddi sissiya buquran Toophphiya asaassi qonccissuwa imees. Ootiddo oosuwa qoncciyan yootees.

oduwaa asaassi gatiidi diya bitanee diyaagee beetees. qassi a matankka maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona.

Xaawula moli giigissidoogaappe merettida alggaa sinttan buquraa wottiyoosayi des. Hagaa malaa algga daroto merissiyayi daro biraara diyaa asaa gidennan aggenna.

Issi maccaa naa7iya ba sintta bollan tiyidobay aybee? Naa7iya maayido maayoykka awa bittaa asaa woga qonccissiya maayo? Naa7ee qooriyan de7iyaage aybee?

sa'an macca naati doonaa tiyettiyo miishshay garssa bagaara maata mala meray diyo dumma dumma qommo dozzati qassikka hara dumma dumma irxxabati doosona.

Issi heeraa asay loytti dumma dumma mittata tokkidi mintti naagikko he sohay asaa shemppa ekka ekka giissees. Heeraa hegaadan giigissiyode co lo'ees.

Lo'iya oyddu naati issi sohuwan uttidi pooccamiyddi de'iyaageeti de'oosonaa. Hegeti ubbaykka wolaytta woga maayuwaa maayidi uttidosona. Eetappe issinna cinccaa malataawusu.

wolaytta soodon erettida hoteeletuppe issoy leewii riisoltiya. ha hoteeliya matan maata mala meray diyo dumma dumma mitatinne hara daro lo'iya irxxabati beetoosona.

Buuchcha dichchiddi qaaxxiya woykko yuuyiya oyddiya uttidda issi bitaniya huuphiya miidday aybbe? Ha bitaniya guyen de'iya dumma dumma buquratti aybba maadiyoona?

Bataskkaanaa baalaa gallassi qeeseti Geeshsha Xoossaa taabootaa tookkidi eqqidosona. Xoossaa geeshsha taabootaa tookkidi eqqida qeesetu sinttan qaalaa yootiya hara qeesee eqqiis.

Issi cora xekkaara de'iyaa buqurata wottiyoo oydiyaa bolli dumma dumma miishshati de'iyaageta xeelliyoo wode qoodan eti keehippe cora gidaageti beettoosona.

Maarara asaa uttisidi etappe naqashshaa ekkiidi de'iyaa kawuwaa seeraa nagissiyaa xaaceti eqqidaageta be'iyoo wode ayba yashees gidetii woxxa soo gela gela giissees!

issi wullanaaniya keettaa karen eqqida keettaa godati beetoosona. etappe guye bagaara qassi maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona.

Dumma dumma ba soni qitattida buqurata kare baggi keessada meeccayda de'iyaa issi macca na'iyaa ba sinttaa hagaadan ayssi gulettadee erikko odite?

Ambbaa giddon qamman saruwaa hanotaa xeelliya woykko oronddaa naagiya daro wodalla attuma naati issippe shiiqidi eqqidosona. Yelagattuppe issoy doonaa goozi uttiis.

Dumma dumma wogga shuchchappe oosettida keettay corati de'iyosan baabure hagggazza immiyaa yafaray miccettidagan baabure ha simmidi yiidi de'ees. Garssa baggaara cora kaame laagettiyagee de'ees.

Ta aayyiya boynaa kattiyo gallasi taani sooppe kiyada bayichchayis. Hegaadan Ayssi haniyanaa giikko boynaa maanaappe aybikka harabi yiikoo ixxikke hegga giyogee boynaa dosikke giyoogaa.

Dumma dumma qommo ciishatuppenne dumma dumma qommo oyidetun puulatti giigi uttida lo"iyaa keettaa. Ha keettaa giddonkka daro asayi aqanawu go"ettes.

Heezzu yelaga naati issi diran eqqidaageeti bantta kushiyan aybakkonne oyqqi uttidosona. He heezzatuppe issoy qassi maxaafa malatiyaagaa oyqqidi eqqis .

Hagee haattaa waaruwaan muuzziyaa tokkidoge ayfiyaa immanawu kuntti uttiis. Giddonkka irxxa maataay de'ees. Hagaa mala waaruwaa oosuwan biittaa oosoy keehin laamiyaa ehees.

Asay dumma dumma ushshatta uyanawu go'ettiyo zamaana miishshaa kushiya oyqqiddi tukkiya uyiyoode keehippe daro lo'ees. Ha buquraykka puulatettawu keehippe daro maades.

Zammaana hanotan bolli bollan keexettida tamaare keettaa dirssa mataara ichchashu tamaare naati dawutara oyiqqidi biiddi doosona. Ha naati ubbayikka issi mala maayyuwaa maayi uttidosona.

Issi heeran cora na'itoy gasttayinne cimay issi aaho bantta kushiya waaidi eqqidonaa? Etappe guyye baggaara de'iya issi sas keettay aybippe giigidee?

Dumma dumma meray de'iyo phuuphuliyaa maataa buuxan wottidoge de'ees. Hegaa xalala gidenan qassi kutuwakka bayzziyoge beettees. Issi kuta maayida maccasiyaa kutuwa oyqqada shammayda deawusu.

Issi goshshanchchay ba shoqqan zerido dumma dumma dozatu giddon eqqidi ha simmidi xeellidi de'ees. Ha goshshanchcha shoqqan zerettidi caaridabay aybe?

shuchcha keettaa penggen aappun asati de'iyoonaa? haray qassi ay mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'iyoonaa?

Wolayittaa sodo yunbberesttiyaa tamaareti muleera biidi moochchenaa booraago gonggoluwaa xomoosiyaageeta. Ha sohan ubbayi shiiqidi citan citan misiliyaa denddiiddi upayittiiddi doosona.

Wolaytta dichchaa toho kuwaassiya cittay hooliya qoodissidi bantana kaafiyageetuyo ufayssaa qoncciziidi doososna. etikka qantta shuraabiyanne qonxxaa gixxi uttidaageti keehi lo'oosona.

Issi daro biray diyo asay ba biittan kaamee lambbaa duuqissiyo soha loytissishin taani be'ays. Daro asay etadan dooyissidi oottiyakko iita dosees.

shuchcha keettaappe garssa bagaara aybay de'ii? qassi eta matan ay mala meray diyo dumma dumma qommo bonccotinne hara dumma dumma irxxabati beettiyoonaa?

Gaanna yaagiyaa xuufe deiyogenne dumma dumma ciishshatikka deosona. Ha dumma dummabatuppe giigida misile ayba qonccisi? Qassikka ayba allaliyawu peanawu giigidabe?

Issi bitanee ha nuukko simmi qorjju gi uttidaaga sinttan geetaachcho nigaata yaagiya A sunttaanne A oosuwaa bessiyaa xuupee xaapetti uttis.

Dumma dumma asaa xeelettiyanne shamma shamma giissiya ataakiltteti bayzettiyosaara aadhdhishin tana lo'iis gooppa. Teeraa heljjejjida timaatimiya shamma shamma giyorin shammakka aggaas.

Issi sayiniya bollan ashoy attaakilttee woxeenne donuwaa woxee beettes. Ha attaakilttee gidduwaninne yuushuwan de'iyaagaa gidishin ha kattaa yuushuwan buddeenaa duutti duutti wottoogee beettes.

Issi gastta bitanne cenggurssa duuqiya zamaana buquran oychchiyaage oychchiddo oyshshassi zaaruwa immees. Oyshsha wolaytta oddi beessa oosanchchatti bitaniya oychchin zaares.

yeletaa baalaa bonchchiya macca naati hiixxido curqqay beetees. qassi a matan maata mala meray diyo dumma dumma mitatinne hara daro lo'iya irxxabati beetoosona.

ha sohuwan ay mala meray diyo dumma dumma qommo ayfetinne hara dumma dumma irxxabati beetiyoonaa? qassi asaassi ay maaduwa immiyoonaa?

Hagee keettay ayba aybiira gattin qassi waanidi keexettiyaabe. Hagaa keettaassi zago baggaara de'iya direttidi uttida sohoy ayba geetetti qassi assi sunttaykka aybe.

Shuchchappe ciirettidi giigida ogiyaa bollii issi mishiriyo caanidi efidi de'iyaa motore de'ees. Ha motoriyappe ya baggaara dumma dumma zal'ee miishshatikka de'osona.

Toophphiyaa amaara dalgga manttiyan diyaa wogga xaanaa yaagiyoo abbaa. Ha abbayi Toophphiya giddon diyaa abbatu ubbaappe sintta xeera gidid erettes,

Wolaytta garssan issi keehi gita yaa'ay shiiqettidaagan aayotinne aawati issippe shiiqi uttidi ubbaykka issi mala maayuwaa maayidaageeti xeeliyoode ayba lo'iyoonaa?

Etikka bantta wolqqaa keenaa meraara bootta gidida qamisiyaa maayidi issoy issuwaara kushiyaa oyqetti uttidaageti ufayttiidi haa simmi xeelliyaageta nuuni be'idi ufayttoos!

Toophphiyaa alamiyan erettiyoobaappe isuwaa gidida wottaa ispporttiyaa giddon daruwaa erettida baqqala qenenniisi ciishshaa oyiqqi uttaagaa. A miyyiyankka daro amalati doosona.

Garssa baggaara bootta sharaa bolli micetti uttida meran zo'o bambbariyaa xeelliyoo wode muleera usuppun sohuwaan wodhdhidaagee woysi biraa ekkiyaakonne nu erokko.

Beni wode nu heeran de'iiddi aggidi harasaa biida asati wolayttan baalay gakkiyoo wodiyan wodiyan ubbay issi mala maayuwaa maayidi pootuwaa denddiyaageeti keehi lo'oosona.

Kase kase asay kattaa miyoo wodiyan asay issippe issi maaddan uttiyoogan issippe kattaa miyoogee erettidaba. Gidioppe attin ha'i wodiyan asay baw baw ekkidi miyoogee beniigaadan lo'enna.

miizzay mitaa giddon etti uttiis. qassi eta matankka maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona.

Haattaa bollan birataappene ha miishshatuppe oosettida markkabiya yaagiyohee beettes. Ha markkabee asaa haatta bollaara issi heraappe hara heeraa efanawu maaddiya miishsha.

sa'an joyniya bollaan bayzzanawu kessido sunkkuruuttoy beetees. qassi asa kushe malattiyage hagan a boli miceti uttis. yaatidi keehi beanawu injjetenna.

naa7u maatappe keexxetidda keettay de7iyosay awanne? sintta baggara eqqida cora asatu giddon appun attumma asay de7i? bootta shuurabbiyaa maayida asaykka appunne?

deeshshaa gidin dorssaa miya maahee beetees. qassi a matankka maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona.

lellehee asaassi ay maaduwa immii? qassi a matan ay mala meray diyo dumma dumma qommo bonccotinne hara dumma dumma irxxabati beetiyoonaa?

Naa"u goomara de'iyaa sa'aara bululiyaa bishikilitiyaa barkka asi baynna sohuwaan eqqidaara giyan shammana koyikko daro biraa ekkawus giidi asay odiis.

na'iyo pooccamissanaassi pude guppiya na'ay beetees. qassi a matankka maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona.

Asay mangguwaa ayfiyaa ba gaden mokkidaagaa teerissidi wottidoogaa keeshiyan aati wottidosona. He manggoykka keehi ka'idaagee bagga zo'otiiddi diyaagee beettes .

Issi yelaga na'ay keehippe aaho gidida shooqaa giddon hemettiidi kaaduwaa, qanbbaraa ba hashshiyaan tookkidi hemettiidi de'iyaagee beettiyoo wode boorati beettokona.

Daro qommo so giddo buqurata issi sohuwaa shiishi wottidoogeta be'iyoo wode eti qassi bantta immiyoo go"an dumma dumma gidaageta nuuni be'oos!

Issi caamay karen wottidoge de'ees. Ha caamay de'iyosan issi maataa meray de'iyo dozay de'ees. Ha caamay de'iyosan sa'ay bootta meray de'iyoga.

Cora asay ubbakka maccaynne attumay yelagay gidin gasttay hagaadan isporttiya oottiyogee bollaa minttanawunne harggiyappe bana teqqanawu dooroy baynna daro lo"oba.

Asay bantta puulassinne ubba qassikka aleqquwassi go'ettiyo keehippe ali'o miishsha gididda worqqay asaa marccuwa pittiddi ekees. Ha worqqay aybbippekka lo, ees.